Nyig kic tye ka toto moc kic i ature me yubo moc kic ma dano camo.

Dano acel tye ma tye i yubo cweta tye ka keto uci i kom machine ma yubo cwetta.

Meli ma otingo jami madwong acel otingo boxi me ter madong idog nam madit